Lum ki bie matye idilum enoni ki yadi mobedo alumalum ki labolo ma obedo alumalum tye i ye.

Dako muruko cati mubedo acak acak ti ka dongo bul ma dano muruko cati mubedo apolapol ki laco muruko cati mubedo acak obedo bene ka ngette ti ka dongo bul.